Aaho zammana kaamiya ogiya miyyiyan addussa addussa zambba mittati eqqidosona. Ha zambba miittatupe biratan direttida dirssay de'ees. Ha dirssa bollan issi canccare kootiyarane karetta suriyara maayida naa'ay zemppidi eqqiis.

Wolaytta wodiyan dumma dumma wodiyan daro qommo zeriyo hiillay de'ees. hegeetuppe hagee toskkayiddi zeriyo hiilla.

Issi wolaytta televezhniya oosanchchay ogiyan hara attuma naa'a aybako oychchidi de'ees. Etape hini baggara cora asaay naxala maayidi yane ha heemettiyagetti de'osona.

daro qommo mitta qommota gum"idooge de'ees; etappe; baggay maata mala, baggay adl"e ciishshaa bagay zo'o mera baggay qassi hage ubbay walakettidi de'ees.

Bolla baggara toophiya banddiranne tohossa dere deretetta asaa dalgga manttiya banddira oyqqida bootta woraqata bollan hisaabiya naa"antta kifiliya tamaretu maxaafa giyaagenne a giigissidaga oyqqida xuufe de'ees.

wolaytta daro hiilati doosona. hegeetuppe issoy huuphiya hiilaa. macca say huuphiya dumma hanotan shiishidi daddanawu maadiya hanotaa besees.

Aaho dembbay maataa maayidaagan tamaare naati uttiyo oydee de'ees. ha tamaare nati oydiyappe sinta bagaara qassi keettay tamaresoo milatiyaa keettay keexetti uttis. A giddon zo'obaykka des, miytaykka eqqidaage de'ees.

Wolaytta wogaa maayuwa maayida aayiya wogaa maayuwa maayiyda n'aa kushiya oyqqada haakko simmada eqqaasu. Etappe guye baggaara aybakkonne oottiya asati de"oosona. Yafinttan qassi woray lo"o woray giiggidaagee de'ees.

Issi shuchchaappe oosettida ogiyaa doonan adussa keettay keexxetidaage dees. he adussa keettaappe issi bagga keettiya qassi qumma keetta. ha quma keettaa karen ha bagaara naa'u asay ya baggaarakka qassi cora asay uttidaagaabe'eettees.

Issi karetta bitanee buuchchaamay lo'o birattaappe oosettida puulaba kushshiyan baaggan oyqidi A xeelidi de'ees. Appe guye baggaaraka qassi lo'i giigidi keexxetida keettay beettees.

Issi melalaaniya mitaa bolan korchchiya yaagiyo shululluutitiya malatiya kare medoosay, dugetta simmidi ba naa'u gediyan xoqqu oottidi ba morggiyaaka pude eqqidaage beettees.

Oyddu yelaga naati sinttan banttaggan aybakko wottidi haa nuukko simmidi eqqidosona. Etappe issinna barkka ba kushshiyaa xaxxassu, issina hankkore kushiya oyqqaasu, issinna issi kushiyaa genttada eqqasu.

Maatta meraa mayidda woraqqatta bollan, wolayttattuwa luxiyo maxaafaa ichchashantta kifiliyaga giyagge de'es. Appe qassi xadde baggan hadirssa bagara gatee aage ishatammu biraa yaagiya xuufekka beettes.

aaho shuchchappe oosettida keettan boottaranne karettaranne de'iyaa waadu miizzay habaggappe yabagga gaxxa gakanashin ziiriyaan issoy issuwaa xeellidi eqqidaage de'ees.

Cora yelaga naati moochchenaa booraago gonggoluwan allaxxiidi de'iyageetuppe ha baggaara naa''u yelaga naati dummatidi bootta shuraabiyaranne maata mala suriyaaranne gixxidi issippe haa nuna xeellidi eqqidosona.

Ogiya doonan dumma dumma hanotan keexetti uttida keettaa karen cora asay ba naatura de'iyage qassi yaakka haakka heemettiya asay de'ees. Appe ha baggaara issi miittay pude daayi uttidaageekka de'ees.

Malaa karetta botta maayuwa maayida poletikka kalletiyaga Temamo Tigistu misilee, misiliyaa gelissiyo heerega gido gelidi wolqqaama godaa bollan kaqqeti uttidaga beesiya misiliyaa.

Issi bulaala dembani issi ecceriya naa"u geddiyanni eqqada naa"u geddiya qassi pude denttada nuna haa xeelaydda eqqidaro be'etees. Eccere ba merettani soone kare medoossa geetetidi naa"awu shahettees.

shuchchappe giigida ogiya doonani Bussi quma keetta giyagee de'ees ha xuufiyappe sintta baggaara asay kushiya meecettidi geliyo sohoy de'ees hini baggaara qassi asay oydiyan uttida asay coray de'ees.

aaho dembban allaxiyoo aakkida ogiyaan guppiyoo nuuni aakkida ogiyaa guppiyoo Gifataa baalaa ee yoo yoo gifataa giyaa xuufiyaa xaafetti uttiis qassikka dembban ka'iyaa asatikka beettoosona.

Shuchchappe oosetida ogiya doonan so asaa giya quma keettay beettees. Issi bitanee geliidi de'ees. Appe sintta bagaara kushiya meecettiyo haattay giigi uttiis. Appe ya baggaara qassi cora asay uttiyo oydee giigi utiis.

Mantta Baqqala phawloossi wolaytta moottan bodditte katamaa huuphe ayso gididaagee hini baggaara haa uttiis. A sinttankka daro haattaa uyiyobati xaafiyobatinne dumma dumma buqurati de'oosona.

Wolayttattuwan giigida ichchashantto kifiliya tamaaretussi giigida luxiyo maxaafaa giyagee nu qonqqan woyikko nu doonan xaafettida wolayittato doonan xaafettida luxiyo maxaafaa.

Gununo Hamuusa Ambbaa yaagiya xuufiya sintta baggaara wottidi guye baggaara heezzu asati banttaa suunttaa bessiya xuufiya, banttaa oossuwa bessiya xuufiya sintta baggaara wottidi uttidaageeta be'ettees.

mittappe masetidi beetiya kaltta ayfiya aatiyo kaltta tuutiya, shochcha mitta, kalchiyanne urqqa sohiyoo miishsaa hage nu be"iyogee.

Bootta shuraabiya maayada huuphiyan kareta koppiyiya wottada boottaarana karettarane de'iyo kootiya xeessan qachchada qurbbiyaakka ba qooriyara duge yeddida na'iyaa som'uwa yaa zaarada sintta haa nuukko simmada eqqidaaro be"eettes.

Wolaytta wogaa dursaa duriya asatu sinttan issi bitanee Gaara kacciya oyiqqidi bana gadaawa giyogaa bessees hankkooti qassi cachcha zayyiyaaranne pulaaliyaranne punniyoode issi mishiriya sinttan durayidda dawus

issi korikonchchiya ogiyaan na'ay hare gaariya laagidi biide diyaaga be'eetees appe guyye baggara qassi issi wolqqama dirssay diretti uttidaaga cora asati uttidoosona ha baggarakka qassi aybbakko sharan kaqqi uttidoosona.

Hagee ha bagga gaxxan eqqidaagee, na'aa, Appe guye baggaara de'iyaagee aawaa, a kaalldda de'iyara, qassi aayiya na"iyo idimada aybbakkonne nabbabbayda diyaro a kaallidi de'iyagekka na'a, a kaalidi de'iyagee aawa aawa a kaallidi de'iyagee qassi guuttay na'a.

Qorqoruwaan direettida dirssa sinttan maata meera maayida wogga kardaadaa bollan Toophphiya mulu wonggele woosa keettaa Wolaytta Sooddo yunbburshshiya heera daashshaa yaagiyagee xaafetti uttiis.

Dumma dummaba bayzziya giyaan wolaytta mayzza samppa issi mishiriya bayzzaydda de'awusi issi qassi zazzariya iiga kushiyaan oyqqada o oychcha oychchda siyaydde dawusi hinkko asay ubbay eta eqqidi xeelles

Yaa'a shiiqqiyo dembban seera naaagisiya corati uttidaageeta be'eettes hageetuppe gudduwan issi xaacee de'es ha xaacee kushiyan oyiqqidi ayibbakkonne xaafiiddi beettes hankkooti ubbayikka ezggosonanne xaafosonna.

qorqqoruwappe keexettida nde'iya aa'u puuletuppe issuwan naa'u naati kaa'iidi de'oosona. etappekka issoy puuliya mitaa sitti ootidi de'ees.

Heezzu asay maraara aaho demban puutiya tokiidi de'oosona. etappe naa'ay uttin issoy qassi hokidi tokiidi de'ees. isoy biitaa haappe yaa kuntiidi de'ees.

issi zammana giigida ogiyani issi na"ay hemettidi de"iyage beettessi appe yabagara biitay shiqidage beettessi biittappekka qassi yabagara lo"o keettay beettessi ha keettaykka maayuwa bayziyo keeta gidiyooga qoncisiyaa misilekka bolla bagara xaafetidi uttissi.

Aaho goshshan de'iyaa ubba xallekka gujettiddo donuwaa bessees, ha donottuppe baggay ciiyyiis baggay qaasi biron ciiyyiiddi de'ees, ha ciiydaageeti ubbaykka unkkuwakka garssan unkkottidosona giyogga.

issi attuma naa"aarane heezu macca naatura bootta shurabiyaa maayidi eqidossona hagetuppekka issi attuma na"ay haa xeliyode heezzu macca naatikka yaa wora xeellossona.

Seeraa naagissiyaa oyddu xaaceturanne naa"u asatuura issi meedan de'oosona. hageetuppe heezzu xaaceti hootaa gochchi gochchi biidi doosona. naa"ay issuwaa goochchin issoy barkka naa"aa idimmidi biidi dees.

aaho zammana ogiyappe ya bagara wolqqama keettay de"eessi appe yabagara binziliya duuqiyo maadaya giyoge de"eessi appekka sintta bagara daro attuma assati eqiddagettine mottoriya bollani uttidageti de"oossona.

Wolaytta wogaa keettaa karen cora asay shiiqqidi uttidi issoy issuwaara tobbiidi de'ees. baggati hini baggaara haa eqqidi eta xeelloosona. issoy ha baggaara karetta kootiyaa maayidi bullukkuwaa maayida bitaniyaappe aybakonne ekkiidi de'ees.

Wolaytta woga bessiyaa maayuwa haddiyaa maayidi attuma asay ha sinttan duride de'ees. Guyye kambba, karabbiya, cachcha zayiyyanne pulaaliya oyqqidi puniyaa asaykka de'ees; issoy eta giddon maahiya calaa maayiddi ubba durssa minttide de'ees.

wolaytta dichchaa kuwassiyaa kaa"iyaa atuma naati woytuwa bantaagaa tookkidi uttidaageta besses. baggay etappe ufayssay worin sinttan wullidi som"uwa pude zaaridi doonaa haanggi uttis. Baggay eqidi ba kushiyaa malatidi bessiiddi de"es.

oge biyaa makina giddon sintta baggara gaxxan issi macca na'iya adl"e ciishsha mera koottiya maayyada uttasu; issi aayiyyakka zo'o sharbbiyakka maayyada utaasu; issi na'iyaakka qassi maata mera kootiya maayyada uttaasu; hankoriyaaka qassi maata mala shuraabbiyaa maayyada sintta baggan uttaasu.

Mereta imotan shiccidi alleeqi uttida daamoota deriya liiphiyaara dugettaa zaaridi xeelliyode wolaytta sooddo katamay puulattidinne lo''idi beettees. Ha puulattidinne lo''idi beettiya sooddo kataman dumma dumma ordde keettati de'iyageetura gattidi ubbabaa be'ana danddayeettees.

bootta shurabiya maayada bootta kofiyaa wottada bogiyaranne bootta caamara mayida na"ee sinttani issi wolaytta bandirra maayidda na"ayi eqqisi.

Issi huuphiyaa qanxxiyo keettaan sa'ay maata malatiyaaban hiixetti uttidaagan appe qassi bolla baggara uttidaage huuphiyaa qanxxide de'ees ha ha baggara eqqidaage qassi huuphiyaa qanxxiyaage bootta kopiyiyaa wottidi a ya huuphiyaa qanxxidi de'iyaaga be"ettees.

Shuchchaappe bolli bollan keexettidi giigidi lo'iya keettaappe kare baggaara daro ciishati toketi uttidosona. He keettaa bollan qassi macca naatu huuphiyaa giigisiyoosa yaagiyaa xuufeekka xaafetidi uttis.

Issi ogiya doonan zammaana huuphiya giigissiyo keettan issi attuma na'ay huuphiya baagaa giigissidi wurssidi uttidaagaa be'eettees. I maayido maayoykka zo'uwappe boottaappenne karettaappe oosettidaagaa danccidi appe ya baggaarakka qassi haattaa duuqqiyo kubbaayaykka diyaagaa be'eet.

Issi gastta ayeera yelaga na'aara yelaga na'eera heezzaa kumidi gaashiya dembbaappe cakki cakkidi kushiyan cuucummidaageeta bessiya misiliya hagee.

Maata meraappe zo'uwappenne adil''e ciishsha meraappe oosettida samppay heregaappe hini baggaara eqqidaagee haa beettees. Ha maata mera ha samppay maaddiyobay kattaa oytidi maanwu wolayttan maaddees. Wolayttan buqura gididi.

ha baga gaxxani boottarane karettara de"ya suriyaa gixidara de"awsu okka kaalada zo"o kootiya maayidaraka de"awsu ettappekka ya bagara issi bittane beettessi.

issi shuchchappe oosettida ogiyani issi maatta mera kaame eqidaga bollani corra attuma naati uttidossona qassikka etta miyiyara naa"u baltetati hemetiyageti beettosona.

Yelaga na'iya boottaa shuraabiyaara karettaa suriyaara mayada boottaa caammmaakka wotada ba tiran qassi biraa yeggiyo qurbuwakka attada eqqaasu. ippe guye baggaara ajjooraa soossuwa wodhdhiya wogga haattay beettees.

Giyan santta bayzziya mishiroti de'osona. Etikka garssa baggara yeecha hiixidi a bollan santta wootidi bayzzidi de'osona. Issi mishiriyaka shamanasi ya baggara ha yayda deawusu.

issi sohuwani ammanuwaa aawati uttidossona ettape gaxxage silkiyaranne maaxxafara oyqiisi naa"ati masqaliya oyqidossona hini gaxxage ba na"aa idimidi uttiisi.

Laappun attumaageeturanne issi macca na'eeranne de'iyageetuppe issoy hinni gaxxan eqqidi silkkiya caddees. Ichchashshaykka issi citan uttidi gooshshaabaa zorettidi doosona. Issoy ha bagga gaxxaara eta yaakko xeellees.

issi ogiyaa doonan poo'o huuphiya yaagiya sanqqay dees. ha timirtte sanqqa maata malaa maayi uttidaagaa bollan issi macca na'eeranne attuma naara anjjetidaageti de'oosona.

suchchappe gigida ogiyani daro haretti caanara haakko simidi yiidi doosona hankko bagara yelaga naati hordofidi yaakko biidi doosona.

Boottara adl"e mera maayuwara maayyida na'iyaa zammana huuphiyaa loyttissiyo keettan ba huuphiyaa giigissada ha nuukko simmada uttidaaro be'ettees; I maattankka qassi aybbakkopude simmidi eqqiis; keettay zo'o qalamiyaan tiyeti uttiis.

Aayeti bolee boottaappe maata meraappenne adil'ee ciishshaappe oosettidaagee eqqidaagaa be'eettees. Appe guyye baggaarakka qassi naxala milatiya ee boottabay guyye baggaara duge kaqettidaagee beettees.

karetta shuraabiya maayida arssa yelaga na'iyaa qqoriyan aybbakko wotidaara huuphiyan qachada sa'aa dugekko xeeliyo misilyaa.

Heeraa saynissiyaa oyddantta kifiliyaa luxiyaageti luxiyoo maxaafaa. a bollan marasimassiyaa yaagiyoo harggiyaan oyqettida na'ay de'ees. hegaappe xade baggaara konsso keraykka de'ees. appe ya baggaara awaa melida cora mittatikka de'oosona.

Zammana giigida kaamiyaa ogiyaan issi bootta kaamiyaa hakko simmada yaydda dawus; naa"u attuma asaykka yaakko simmidi issoy issuwaara haassaydi hin biide doosona.

Wolaytta yettanchcha Diidi Gaagi deriyaa sinttan eqqidi bootta bulukkuwaa maayyidi ba kushiyaan pomppa oyqqidi yexxidi de'iyaagaa cora asay uttidinne be'ees; silkkiyaan qassi misiliyaaa denttees.

Issi lo7iya aaho demban wolaytta asay gutaraa kiyidi bantta wogaa bessiya maayuwa maayidi wogaa durssaa duriiddi diya naa"u maacca naata be"eettes. Eta yuushuwankka qassi daro macca asay uttidi kushiya baqqiiddi de"iyaaga be"eettes.

Goshaa oosottun ayfidda asay maanassi maaddiya goshaa gidoppe beetiya maanawu maaddiya timatimmiya hagee asaassi maanawu keehi maaddiyaaga.

Be"uwaanne oosuwa cinccattettaa yaagiya luxiyo maxaafay koyro kifiliya luxiyaa naatussi giiggidaagaa a giiggissidaagetuuraa ubaa xade baggaara xaafi uttiis. Appe xade bagga gaxxankka qassi giiggissidaagee Tohossa Toophphiya dere deretettaa yaagiyoogaa garssa baggaara odees.

Zammmaana giigida kaamiya ogiyaappe ya baggaara wolaytta sooddo yunburshiya giddo geliyosay de"es. Ha giddo geliyosaara beettiyasay tamaare naati qumaa miyo keettaa.

Oge doonan de7iya wogga shuchcha keettaa karen daro oydeti shiiqi uttidosonna. Ha oydetuppe xade baggaara issi na7iya tukki7ya shaayyiyara uttaasu. I sinttan qassi zo7o oydeenne bulla oyidee de7es.

attuma assay dubushani uttiis etta sinttanikka yeechchay hiixetidagani tolsuwa giyo ashoy sinttani deessi.

cora yelaga naati lo'iyaa dembban ubbay issippe shiiqidi wolaytta dichaa shuraabbiya maayidi lo'iyaa kaasaa kaa'iidi diya naata be'eetees. etappe guyye bagaara qassi cora naati ubbay shiiqidi eta xeeliidi diyaageeta be'eetees.

Naa"u woraa hareti woraa giddon de'iyageetuppe issoy sinttawu simmidi sinttaagaa xeellidi des. Issoy qassi sinttawu simmidi xeessappe guyye baggaa bessiddi eqqiis. Hageeti maataa miiddi de'iya lo'iya woraa medoossata geetettoosona.

Daro wolayitta attuma asay shiiqidaagee masqalaa baalaa bochchishin be'eettes. Hini bagga gaxan de"iyaagee cachcha zayiya punniyooga. Hageeeti qassi ha baggaageti tamaa pude eettiiddi guuliyaa oliiddi diyaageta bessees.

Polotikaa haasayiyaa usuppun attumaara issi maccara issi keettan uttidi haasayiiddi doosona. Etappe hini baggaara issi aaho telbejiinee haakko simmidi dees. Etappe ushachchaninne hadirssa baggan issi issi biittaa bandirayikka de"es.

Issi ogiya doonan shuchchaappe oosettida keettaa karen zammaana maabiraatiyan qumaa kattiyo buqurati ya baggaaranne ha baggaara giigi giigi uttidaageet bessiya misiliya.

Tobbiyoosan cora attumaynne cora maccay shiiqidaageeti de'ees. Hagetuppe issoy haakko simmidi xeelliyoode hinkko ubbay yaako qorjjoiu giidi xeellees. eta giddonkka naa''u yelaga naati eqqiis.

Naa''u maccaa naatuuranne naa''u arruma naatuura wolaytta woga bessiya durssa duride de'oosona, naa"u attuma naati guyyeera duriyoode, macaa naati sintta baggaaw aadhdhidi duroosona.

Naa'u baggaara giigida zammaana ogee de'es. Ha naa'u bagga ogiyappe gidduwan wolqqaama zambbaa mittayi toketti uttis. Ha bagga ogiyara sintta baggan loyttidi tanggi hemettiiddi yiyageeti de'oosona.

Wolqqaama shuchchaappe bolli bollan keexetti da keettay dees. Ha keettan daro tamaaretti shiiqi uttidosona. Etappe baggay keettaa bollan de'iyide baggay qassi sa'an dees. Isdi bitanee eta ubbaappe shaahettidi ha bagga gaxan uttiis.

issi zil'a mataa yaagiyoogee de'ees, ha mataa hayttay woobaa giyo hargee asaa sakkiyaba giddikko ha maataa hayttaa caddidi uyiyaba gidikko maadanawu danddayees.

Daro attumaynne maccay issi keettan shiiqidi ammanuwa yettaa yexxiddi yaa haa qaaxxiyageetanne ufayttiyageeta bessees. Hageetuppe baggay kushiya baqqiyode baggay qassi kushiya xade baggaara qaattees.

Issi baggaara issi cima aayyiya ba goshshan eqqada diyabaa malaatayidda dawusu. Issi baggaara issi cima aayyiya ba goshahan uttada qassi diyabaa oottayidda dawusu. Hankko baggankka zo'o gurddiya gixxida na'iya eqqidaara beettawusu.

Issi keettan xoomppe dugge xompishshin xaawulappe oosettidda parinchcheriya be'ettes. Hagee daro oosuwassi guye baggara uttiddi oottanawu maadiyaa xaawulla miishsha.

Issi heeran biittay woddido gaasuwan daro mittay kunddiis, uuttaykka kunddiis. Ha kunddidaagaa cora asay attumay maccay asay yiidi eqqidi be'iiddi diyagaa bessiya misiliya hagee

SIlkkiya worqqatanne dawutaraa oyqqida cora attuma asay yaa'a shiqqiyoosan yaa'i makkidii bantta qofaa kuushsha gakkidooga bessoosona kushiya pudde denttiddi ha asay ubbaykk ha yaa'a sohuwan maayettidi denddisoona.

Aayyera aawaranne na'iyo tookkidi eqqidoosona. Etappe ya bagganne ha bagga gaxxan naa''u aaho maasopeti de'osona. Etappe qommo baggaara heezzu qeeri qeeri maasofetikka lo"i giigidi daddetti de'oosoan.

Issi aaho wolqqaama shuchcha keettayi keexettidi wuribernnaagee de'es. A karenkka Issi bitanee a naagiyagee eqqis. Hini baggaara qassi wurida keettayi de'es. Haa simmiyode sa'aa yuushuwan muleera mittayi eqqidaagee beettes .

Bitta bollani maatta malattiya sharaay hiixetti uttidagga bollan udulla esiddi naa'u atumma asay ya bagaranne ha baggara eqqidi bangga cadidi dees, a miyiyani qassi daro maccassay de'iyaagge etta yexiddi ho'ettes qassi bangga punees.

Wolaytta sooddo yunbburshshee eqqiddo issi sha'anne uduppun xeettanne uduppun tammanne hosppun maarotettaa layttappe hano gakkanashin persdantte gidiyogan kaaletida asatanne ha'ikka kaaletidi de'iyageeta besiya misiliya.

tilla awan habagan eqqidi ya baggi xeeliyode cora shuchaappe oosettida keetatti de'oosona. etappe qommo bagaagee ayba malaka maayibeena. hini bagaageeti bootanne zo'o meraa maayidososna. hini bagankka askaaduwaa mitay eqqiis.

Xaacee xaace mayuwa mayidi naa"u asaara uttidaagaa bessiya misiliya. Ha baggaaranne ya baggaara de'iyageeti xaace mayuwa mayibookkona. Gidduwan de'iyagee gin xaace mayuwa mayidi uttida wolayitta moottan diya xaaciyappe issuwa.

naa'u bagaara giigida zammaana kaamiya ogiyan ha bagaara issi na'ay issuwa caanidi motoriyaara haa yiidi des, issi bitanee qassi yaa simmidi biyoode giduwan qassi dumma dumma mitaa qomoti de'oosona.

wodalla naatu huuphiya giigissiyo keettan issi wodallay ba huuphiya loytti giigisid uttidaage beettees. Appe sintta bagaarakka huuphiya tiyiyobati, huuphiya pixiyoobatinne quccettiyoobati de'iyoogee beetees.

Shuchchaape oosettiida ogiyaappe guyye bagaara zo"o qolee, maata mala qolee, karetta qolee, zo"o qolee, kaqettidi eqqidagaa. Ha eqqidaagaappekka guyye baggaarakka qassi cora a malati kaqetidi eqqidaageta be"eetes.

Heezzu bootta shurabiya maayyida macca naatuuranne issi karetta shurabiya maayyida macca na'eera naa"u attuma naatuura ajjoora soossuwan allaxxiiddi de'oosona. Etappe naa"ati kushiya pude dentti uttidoosona.

Naa"u ammanuwa aawatinne naa''u xaaceti de'oosona Ha naa"u ammanuwa aawatuppe issoy hini bagga xoqqan eqqiis. Issoy han sinttan uttidi aybbakko odiide de'ees. Etappe guyye baggaara bootta meran tiyyeti uttida keettay de'ees.

asay darobaa qanxxanawu, qeranawu, go'ettiyoo miishsha. wolayittan diya miishshatuppe issuwa. qara miishshata qara miishshattuppe issuwa gididi hagaa sunttay kalttaa geetetes. kalttay daroto qeranawu, qanxxanawunne dumma dumma oosota polanaassi maaddes.

Lo"o giigidi oosettida katta keettay dumma dumma xomppetun lo"idinne puulattidi de'ees. Appe kare baggaara cora motoreti eqqidosona. Ha motoriya godati ubbaykka garssan tukkiya uyiyddi de'oosona.

Oyddu attuma asaara oyddu macca asaara boottaara karettaara adill'e ciishsha meraaranne zo'uwara de'iya maayuwa maayidi denddidaageeta besses. Ha asatuppe sintta baggan issi attumaagaa xallayi diyode guyye baggan qassi issi maccaari xallayi de'awus.

Wolaytta yelaga banddira sinttanne guyyen wottidi uttida polotikka kaalletiyaagetu giddon issi maccaaro gidiyoode ussupunay attumageeta. Etappe oydday uttin heezzay qa ya baggaara eqqidoosona.

daamote gaale alaanan boddite katama issi dirssaa giddon de'iya meretettaa puulatiddi shiccidi maataa maayi uttida dembaa besees, ha dembaa giddonkka daro darobatikka pude eqqidaagee de'oosona.

Naa"u karaabiya kaa'iyaageetuppe issoy hadiya gixxiis, maahiya calaakka maayidi karaabiyaakka kaa'iidi de'ees. ya baggaarakka qassi issoy de'iyaagee kushe malan karaabiya baqqiiddi de'ees. i hadiyaakka gixxibeenna maahiya calaakka maayibeenna.

Bootta woraqataa bolan payatettaanne bolaa mintettuwa luxiyoo maxaafa yaagiyaagee de'oosona. Ha maxaafay ichchashantta kifiliyaasa gidiyoogaa odees, appe xade bagaara a giigissidaageeta maran xaafi wottiis.

ha axaafawu bola baggan ishatamu loomiya yaagiyagee wolayttattuwanninne englizzatuwan xafeti uttis, appe xade badaara qassi ingglizagnaaninne wolayttatto doonaa yaagiyaagee qasi xaafeti uttiis.

issi aaho demban eqqida dunkaaniyappe ha bagaara daro attuma asay qomettidi lekkiya kaassaa kaa'iidi de'iyaageeta wolaytta televizhiinee qonccisanaassi dentido pootuwaa be'eetees.

Woosa keettaa karen cora asay de'iyagaappe ha bagga issi citan daro asay huuphiyan aybakkonne xaaxidi aybakko issoy issuwara haasayiiddi de'oosona. Etappe issoy kushiyan qaattiiddi aybakko haasayees.

Issi maatta mala shuraabiyara kareta suriyaara karetta caammaara wottida na'ay zo"o mottore bollan shuchchaappe giigida ogiyan eqqiis, Appe hini bagaara issi bitane ha qoometidi dees appe ya baggaara qassi wolqqaama biratan direttida dirssay de'ees.

issi tukkiya uyyiyo keettan naa''u bitaneti naa''u tukkiya sinttan wottidi uttidouyiyaageeti doosona. issuwaassi kushee xallay beetiyode issuwassi qassi uttidi ba silkkiya caddi caddidi aybakko be'iidi diyooge beetees.

Shuchchappe oosettida wogga bolli bollan keexxettida lo'iya keettay de'ees. Appe ha baggaara issi mittay pude zaaridi lo"iya ciishsha mittay eqqi uttiis. Appe ha baggaara maatay awa melisoodan hanidaage de'ees.

Sitti gaada qorjojju gaada eqida paranjja kuttiyo be'eetees, ha paranjja kutee som'oy zo'i utiis phuuphulana hannenan agukku yaagiyo mentoy dees, i phuuphuleekka qassi darobaassi maades, asaa bolan gelanasi maades bayzzidi biraa ekkikokka keehippe maadees.

Issi goshshanchay ba hashiyan xurqqayiya wottidi zo"o booraranne bootta booraaranne waaxidi goyyiiddi de'ees. Appe hini baggaara aysaarida badalay de'ees. Ha aysaarida badalaa giddon wolqaama aakkidi daayida mittatikka de'oosona.

Issi zo'o qalamiya tiyeti uttida macca naatu huuphiyaa giigissiyo keettan issi macca na'iya bari huuphiyaa giigissada zokuwa ha nuukko zaarada eqqidaaro be"ettees. A maayyido shurabeekka boottappe, karettappenne adl"e merappe oosetti uttidaaga.

Tohoossa toophiya asaa dere deretettaa dalgga manttiya kawotettaa giddon wolaytta moottaa xaace ayso keettaagaa bessiyaga. Xaace ayso keettayi wolaytta moottan de'iya seeraappe kare bagga gidida ooso ubbaa kaalli xeelliyagaa.

Xaacce ba eeshshaa bessiidi eqqidaagaappe guye baggaara daro attuma naatinne macca naati eqqidosona. Issoy ha bagga gaxxaara borssa malatiyaba oyqqi uttiis, baggaykka qassi xeessan kootiya qachchi uttiis.

Giyan bootta joyniya hiixxidi zo'o teerida bambbariya cippi cippi oottidi citan citan shaakkidi wottidoogaa issi mishiriya bayzziyara eqqaasu. Ha bambbariya giddon qassi haahuwan haahuwan issi issi donoti de'oosona.

Wolaytta mayzza masopiya bollan bambbariya daaxetigaara boynna doonnaykka pooqetidaage yeechcha bollan qollettidi asay maanassi shiiqi uttidaaga beessees.

Adil'e meraara zo'uwara karettaara walahan de'iya maayuwa mayida wolayitta dichchaa kuwaaziya kaa'iya yarati issippe ubbay shiiqidi denddidoogaa bessiya misiliya

wolaytta soodon giddon beetiya liidiya kalchere yaagettiya qumma keettaa ha quma keeettassi huphe yohoy wogaa qumata, wogaa qummata mizziyoosaa hagee geetettees. yaaniyo gishaassi hegawu biyoogan inte wogaa qumata miyoogan ubba galassi alaxxana mala qonccissays.

wollaytta liqaa timirtta keettay naa"u shaa"u marottettaa layttaappe doommidi yaagiyaaga bessiyaa misiliyaa. Wollaytta liqaa timirtte keettay haachchi gakkaanashin gooba gooba naati kiyiyoo timirtte keettaa.

Darkkon badalayi aysaaridaagee de'es. Appe ya baggaara qassi uuttayi kurzzidaagee de'es. A giddon dumma dumma doozatu qommoyi eqqidaageekka beettes.

Ushsha keettan de'iya ushshatu qommuwa, cora ushsha qommoti de'oosona. Hagetu giddon dumma dumma karetta ushshati, bootta ushshati, zo'o ushshatikka daroti de'iyaageta bessees. Hage ushshatana bessiya misiliya.

Issi lo'o walqqaqqa adussa baltteetiya huuphiya baagaa oyqqada Issi baggi simmada achchaa bessada haa nuukko simmada eqqaasu. Ippe qommo baggaara daro ufooppati yiicetti yiicettidi qashetti uttidosona. He sinttan qassi adill'e ciishsha malatiyabayi de'es.

Issi lo'o shuchchaappe oosettida wogga woosakeettay de'es. Ha woosa keettaa karen mangguwa mittay lo'iyaagee de'es. Appe sintta baggaara de'iya karee maataa mayidi shuchchay sa'an hiixettidi keehi puulatti giigi uttis.

Nu biittaa kawoyi karexxi ekkiya suufiya maayidi haylanddiyankka aybakko oyqqidi issi lo'iya maata malatiya sohuwan eqqidi aybakko oottiiddi diyagaa bessiya misiliya.

Wolaytta ajjooraa soossuwa xomoosiya yelaga naati hinin ajjooraa soossuwa wodhdhiya haattan kaa'iiddi diyode Issi na'iya etappe shaahettada ha bagga gaxan barkka eqqidaara nuukko xeella uttaasu.

Wolayitta talbejiiniyan oottiya miideti sttuuduwappe gaxaa kiyidi cima asaa "wolayittan gifaataa baalay waani bonchchettidee?" Yaagidi oychchiiddi diyagaa bessiya misiliya.

Bootta maayuwa maayida attuma naati ziiriyan eqqidi cachcha zayyiyara xurumbbaa punniiddi de'oosona. Etappe guyye baggaara qassi cora asayi daro masqqaliya tookkidi haakko simmidi yiiddi de'es.

Issi wolaytta mayzza keettan aaway, aayyiya, na'aynne na'iyaa de'oosona. Eti aawaynne aayyiya shidhdhan uttin na'aynne na'iya eqqidoosona. Hageetuppe na'iya qassi aayyeessi aybbakko immaydda de'iyaaro be'eettes.

Dembban zinn'ida mittaa ekkanawu naa'u xaacetuuranne naa'u hara naatuura de'oosona. Etuppe issi xaacee naa'u mittaa tookkidi yaakko biiddi beettiyode naa'u naati qassi haakko yiiddi doosona. Issi xaacee ha baggan hokkis.

Issi yelaga na'iya bootta caammaa karetta suriyanne bootta shuraabiya maayada kushiya naa'u biradhdhiyara pude denttada issi lo'o wogga motoree bollan uttidaara de'awus. Ippe ya baggaara zambbaa mittayinne daro ciishshayi toketti uttis.

Shuchchappe oosetrida ogiyaa doonan shuchchaninne biratan direttida dirssay biratappe oosettida penggiyaara diyaage dees. Appe huuphessa baggaara bootta qalamiyan xaafetida xuufiya miyyiyan Toophiya banddiraynne Tohossa Topphiya banddiray issippe de'ees.

hagee nuussi leemisso gididda xoonetiyoogaa ekkekke giida wolqaama minida kawuwa wolaytta wursetta kawuwa kawo xoona giyoogaa.

naa'u yelaga naati wolaytta dichaabaa bessiya maayuwa maayidi wolaytta dichaaba bessiya carqqiyaakka bantta makiinee boli qachchidi zemppidi eqqidosona.

Balgguwaara maataa maayidi keehippe shicci uttida deree duunnee xoqqayinne ziqqay de'iyoo sohuwaan naa"u macca asaara issi attuma bitaniyaara haakko simmidi eqqidoosona.

Wolaytta mottaa kawotettaa ayssuwaa ee gaytotettaa e xaafo keettaappe qaratsettidaba pootuwa hagee hegaappe denddida misiliyaa.

dere shiiqido ogiyaa doonan misiliya issi bitanee denttiide de'ees. I misiliyaa denttiyoode naa''u balttetati cora asay kushiyaa baqqiyoode dulliya qaatiidi duriyaageeta bessees.

Issi wolaytta wogaa meeshu keettay de'iyaagaappe qommo baggaara wolaytta layttaa qoodaanne eta ooratta laittaa bonchchuwaa yaagiya xuufeekka xaafettidi appe xada baggaara qassi maammo yaagiya xuufee naa"u sha'anne laappun maarotettaa laittaa bessiya xuufe xaafettidi

Hara karettaara walahan de'iyaa waadu miizzati issippe qashshettidi pude simmidi eqqidosona. etappe qassi guye baggaara uuttay tokettidagee diccidagee de'ees.

Yelaga naati ajjoora soosuwa xoomosanaw biidageeta bessees. Baggay boota shuraabiyaa maayidi Itoophiyaa banddira oyqqidi ufayttiidi poocu giidi denddidoosona, baggay hinin citan citan banttana lo"iyaaba haassayiyaageeti bettoosona.

Aaho dembban wolaytta wogaa durssaa duriidi de'iyaa yelaga naati de'oosona. etappe baggay dullaaranne gonddalliyaara oyqqiis. hankkooti dullaakka gonddakiyaakka oyqqi bookkonashin durssaa duriidi de'oosona.

Aaho deree mittay maatay naagettiiddi diyoo deree hagee bodditteppe bodditte katamaappe sinttaara de"iyaa deriyaa garamiyaa malaaliyaa ogiyan de"iyaa ha"i qassi ooraxxiiddi diyaaba malatees.

Ogiyaa doonan heregaappe oosettida keettaa karen keettaa pittiyoo puxaadoy issippe pude simmidi eqqiis. appe ya baggaara teeridi ka"ida muuzziyaadoy dumma dumma qommo miyoobay bayzziyoogee de'ees.

issi maata meraa maayi uttida keettaa sinttan issi aayiya zo'o miizeeranne i maraara naa'aakka qooriyan wodoruwa aatada oyqqada baakko goochchada haa nuukko simmada utidaaro besees..

zamaana so miishshaa woykko son go'ettiyo miishshaa kataa maanawu., kataa shiishshanawu, kataa kattanawu go'ettiyo miishshaa wottiyo saaxxiniya hagee ee nu be'iyoogee ha saaxxinee ooratta giigidda ee xawulaappe oosettiya saaxxiniya hagee.

issi maata malattiya sohuwan zo'o kartooniyaara bolaa som'uwa kushiyaanne huuphiya miishshati zin'idaageeta be'eetees. ha puulayiyo miishshati nu bolaa qucciyoode nu bolaa cilicilisoosona.

Damotta woydde alaana zoretta keetta oyddantto yuushsho konssonuwaa. Bulaalla aginaa tamenne hosppunna hagee polettissay baddessa katama.

wolaytta moottan bodditte allanan daro baltteetati baaso haggaazza oosuwaa kiitettidi ootti makkidi bantta oottido buqurata pude pude denttidi sinttankk xuufe de'iyooga oyqqidi denddido misiliyaa.

issi zammaana ogiya miyyiyan so asaa xale keetta yaagiya xuufee xaafettidi mittan xanggettidi eqqidaagaa be'eettes. a miyyiyankka qassi bodditte yaagiya xuufeekka xaafettidaagee hara mittan eqqidaagaaa be'eettes.

Guuttaappe gitaa gakkanaashin dumma dumma oossota wolayttan asay oottiidi issoy listtiruwaa oosuwaa. listtiruwaa giyoogee caammaa qucciyoogaa, caammaa meecciyoogaa, caammaa sikkiyoogaa. dumma dumma oosota oottidi wuuqenna, kaysotenna bana ayssidi des.

Shuchchappe oosettida ogiyaara ha yiidi de'iya motoree de'ees. Ha motoriyan issi bootta shurabiyaranne maayida na'ay de'ees. Appe hin baggan issi shuchchan keexxetida de'ees. Hegappe gin baggaara qassi qeeri naatinne wogga asay heemetiidi de'iyaage de'ees.

I naago yaagiya yetta qonccissiyaa misiliya bollan yettanchchiyaa Gaaga Abarashsha ba som''uwaaa haakko zaarada bana loytta tiyyeta giigiada mashkkuwakka maayada haakko ufayttada simma uttidaaro bessiya misiliyaa.

Macca naata tamaarissiyoosan cora macca naati shiiqidaageeti de'oosona. Etappe baggay huuphiyan koppiyaa wotti uttis baggay qassi aybanne wootibeenna baggay doonaakka kammi uttis. Baggay kammibbenna.

Moochchenna boorago gonggoluwa giyaage xaafettiddo shurabbiya maayidda naa'u naati miiciddi nuna xeelosonna.

Yelaga na"ay bootta shuraabiya bollan "mochena booraago gonggoluwaa" yaagiyaagaa xaafissidi karetta suriyaaranne bootta caammaaraa gixxidaagee de'ees. Ikka qassi Toophphiyaa banddiraa oyqqidi miicciiddi koppiyya wottidi eqqis.

issi wolqaama hoteeliyan alaxxiyo sohuwa miidi uyyidi alaxxiyo sohuwa banatettaa yeddi bessiyo sohuwa hagee.

daro seraa nagisiyaageeturanne moottaa geeshshatettaa naagigiyaageetura ubbay shiiqidi issi diran zoretiidi de'oosona. etappe guye bagaara shuchchan diretti uttida dirssaykka de'ees.

Maarara ordde anqara dorssay attumay maccay aayoy maray ubay maarara hemettiidi de'ees. appe hini baggara wogga buuxa keettay de'ees. appe qassi ya baggara mittati eqqidaageti doosona.

wolayttan daro daro ammanotuppe daro daro ammanoti de'oosona. wolaytti ammanuwankka bayra gidiyogan erettes. wolayttan bayra gidiya ortodoogise woosa keettaa haggaazanchchati eqqidaageeta.

Daro yelaga maccanne attuma naati bootta shuraabiyaranne karetta suriyaara gixxi gixxidi ogiyaa doonaa geeshshatettaa naagiiddi de'oosona. Etappe baggay qassi hini citan eqqidi aybakkonne zorettiiddi de'oosona.

Karen ya baggaaranne ha baggaara toophphiyaa banddirayinne tohossa toophphiyaa banddiray kaeqqetti uttiis. etappe gidduwaan qassi dumma dumma mittati dumma dumma qottan moletti uttidaageti de'oosona. yaakko xeelliyoo qassi wolaytta gutaraa yaagiyaagee xaafetti uttiis.

Shuchchappe oosettida ogiyaa miyyiyan issi na'ay tamaaressoppe biidi diyaage de'ees. Appe ya baggaara so asaa quma keetta hashshu saro yiideta yaagiyaage de'ees. He keetta karen kushiyaa me"ettiyoogan issi mee'etaydda diyoode issina qassi penggiyaara eqqaasu.

Zalaqa Ababa hooteliya matan keehippe daayidda mitay de'ees ha mitta matan issi naiya haa hemettadda yaydde de'awussu.